Momahala gomangeshefelo omuna okukala mwayela nawa , muna uundjolowele tawu monikila pondje komulandi. Uundjolowele ohawu nana omulandi , opo eye meni lyositola atale nkene muli, ye alandemo sha.

Ope na aantu taya kongo uuhupilo pamikalo dha yooloka moka ye li taya longitha shoka ya yambekwa kOmuwa, oonyala dhawo opo ya nduluke po iitafula, iipundi yomaludhi ga yooloka.

Iinamwenyo oya pumbwa egameno lyetu. Iinamwenyo yomEtosha ngaashi oomenye, oongolo noonkoshi oya pumbwa egameno lyetu kaantu mboka ye hole okudhipaga iinamwenyo kaashilipaveta.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mwa opalekwa mwa yela nawa. Aalongi yaningila kutya ngele omulandi te ende po ota nanwa owala kuuyogoki wuli meni lyehala moka etayi mo a kakonge shoka ta vulu okulanda mo.

Ngele tashi ya pehala lyokulila aanegumbo, ohali kala lya yela nawa lyo opalekwa, lyo nali kale wo li na iipundi iiwaanawa mbyoka ngele omuntu ta li ta vulu oku kuutumba ko.

Oho vulu oku tondoka wuna omagulu omale ? Inda ano wuka kuthe ombinga kethigathano ndjoka tali ka kala koNedbank. Hoka aantu taya ka tondoka taku ka sindanwa kwaangoka taka thiga po oya kwawo.

Opu na aanafaalama mboka haya meneke iimeno yawo ya ningila ngele ya koko, ya tula ko ya adha ethikilo, otaye yi likola, etaye yi fala komahala gomalandithilo, opo ya ka landithe yi imonene shokulanda ishewe oombuto.

Ngele ta shi ya pomahala go ku landitha iikulya, aantu oha ya kala yena iitafula niipundi ya yeleka nawa, nehala lyolyene oha li kala lya yelekwa nawa, nongele aantu ta ye ya lande iikulya, oha ya kala yu uvite, etumba oshoka ehala olya yela.

Kehe omuntu okuna uuhupilo we, aantu ohaya kambadhala oku konga kehe ongeshefa taya mono opo yeshi endithe nawa. Opena aantu mboka haya hongo iipundi, haya hondjo omatyofa etaye wu ningi oombete nuutaafula.

Komahala gomalandithilo oha ku kala kuudha, oshoka kehe gumwe ohakala ena iimaliwa ahala okulanda shoka sha pumbiwa megumbo lye nenge eshi pumbwa yemwene. Ohaku adhika iinima oyindji .

Aantu mboka haya ningi omatyofa nuutaafula ohaya tula ko uukuusinga yewu ninga molwaala ga faathana nomatyofa, opo omuntu shi to ka landa oho kala wa hala okulanda iinima mbyoka yi na omalwaala taga tsu kumwe.

Bank Windhoek ihaya kala owala ye li moombelewa dhawo. Ohaya zi mo etaya ka konga aalandi naalanduli yawo kondje pomahala mpoka hapu adhika aantu, ohaya yi po taya gandja omauyelele gena sha nombaanga ndjoka.

Otuna omaludhi giimaliwa ga yooloka. Kehe oshimaliwa oshina olwaala lwasho, na kehe oshilongo oshina olwaala lwasho niimaliwa yasho mbyoka hashi longitha.

Aantu mboka ye na oositola ohaya kala yu uvite etumba nuunambano ngele ositola yawo tayi mono iimaliwa oyindji. Aalandi sho haye ya mositola ohaye ya taa kongo iikutu, iikulya niikwatelomwa.

Momahala goma ngeshefelo ohamu landithwa iinima yomaludhi gayooloka. Kehe omuntu ena ongeshefa oha gandja iilonga koohandimwe opo yemu kwathele ye avule okuyapa shokutula mondjato ngele omwedhi gwasi .

Omunangeshefa ngele tamono muna aantu oyendji oha kala uuvite ombili ngiini, oshoka otiipula nkene ena okuninga oshimaliwa oshoka kehe omuntu mositola kehole okuzamo mositola inaa landa sha.

Owa hala okulanda iipundi niitafula yomegumbo lyoye? Owa hala egumbo lyoye li kale tali monika nawa pehala lyokukuutumba? Inda ano wuki ilandele iipundi yoye, niitafula yoye koKwizerwa Art, hoka kuna aalongi ya pyokoka nawa.

Aalandi oye hole oku kalanda moositola moka mwayela nawa, moositola mwaandjuka . iilandithomwa wuyi wetele nopondje. Omulandithi opo aye mo uukilila kwaashoka a hala okulanditha.

Ombaanga yo Standard oyina moshihogololitho hoka tamu kasindanwa okompiyuta yokutopatopa. Ota kunkilile opo aanasikola ya kuthe ombinga methigathano ndika.

Ngele tashiya pomahala gokulandithila ohapu kala puna iilandithomwa oyindji, muna iilandithomwa ngaashi oongaku, iikutu, oombiga niinima oyindji ya gwedhwapo woo. meesitola muno amukala twadhamo muna aantu oyendji taakongo shoka yahala okulanda.

Olwindji aantu ohaya kongo omikalo dhoku ninga iimaliwa. Omikalo dhoku ninga iimaliwa odha yooloka, opuna omikalo ndhoka dha pitikwa osho wo ndhoka inadhi pitikwa. Ngele owa ningi iimaliwa nomikalo ndhoka inadhi pitikwa otoka adha wuli mondjedhililo.

Owa hala ehala lyoye lyokukuutumba aayenda li kale tali monika nawa? Ohali monika owala nawa ngele wa tula po uupundi wa hongwa nawa, wa tholomwa momuthilomo ngoka tagu nyanyudha ngele to ya pehala mpoka. Pehala ohapu kala pwa yela nawa noonkondo.

Obaanga yotango yopashigwa (FNB) otaka kala ena ethigathano moka omukuthi mbinga tavulu okwiilikolela po iinima itatu, nenge ota mono po shimwe shominima itatu tayi ka gandjwa. Otapu ka kala pena oshimaliwa olaptopa nongodhi ndjoka onene yi thike polaptopa.

Owa hala osheenditho ihe ku na oshimaliwa? Inda ano nena wu ka kale wa kutha ombinga methigathano ndyoka ta li ka kala li li koStandard Bank moka omuntu ngoka ta ka sindana ta ka fala kegumbo osheenditho shoondunda mbali shoHilux.

Momahala gomalandithilo ohamu kala muudha unene ngele tashi ya pomasiku aaniilonga yakwata oondjambi dhawo. Kehe omuntu halongo oheya opo iikongele shoka ta vulu okulanda.

Ondjundo yokushendjela iimaliwa miimaliwa yomoshilongo oshikwawo oya londa pombanda kashona nonkene ano omuntu opo wu kale wuna edhiladhilo lyoku kiilonga nenge lyokuka konga iilonga koshilongo oshikwawo owuna okukala wuna iimaliwa oyindji.

Inda wuka lande sha kositola yoNictus ngoye tokala wapewe osheenditho shoye oshali shoka tashi kukwathele opo wufale iilandomwa yohe kehala lyoye.

Pomahala gokukutumba mono aalandi haya vulu okulanda iikulya e taya kuutumba ya lye opwa pumbwa okukala pu na uundjolowele tawu imonikila pu na uutafula wa hongwa nawa niipundi iiwanawa nomuntu wa kuutumbapo owu uvite etumba nuunambano.

Kala wushi omwaalu gwiimaliwa guli mondjato yoye nenge guli kombaanga yoye , opo wiikaleke kokule naafuthi mboka haya kwata iimaliwa yaantu, etayeyi yakapo eta yekeyi longithapo oompumbwe dhawo manga ngoye wuna dhoye inoodhi kandulapo.

Opena omikalo ondhindji omuntu tovulu oku ninga iimaliwa. Opena aantu mboka yaha koosikola opo yakale ohayi kongele oshimaliwa ngele taa hambula omiti niipilangi yaninge iipundi, iitaafula noombete.

Ngele tashi ya poshimaliwa, omuntu ohaya kala u uvite etumba e na oshimaliwa mondjato ta vulu okukandula po oompumbwe dhe dhesiku kehe oshoka oku na oshimaliwa.

Oongeshefa odha yooloka. Ope na yamwe mboka haya ningi oongeshefa dho ku ninga iipundi, iitafula nosho tuu. Opo ya imonene mo sha sho ku lya, ohaya landitha iipundi ya ningwa miipilangi.

Kehe omuntu takongo ehala lyokuninga ongeshefa , aantu yamwe ohaya ningi oongeshefa dhawo etaya kala haya hambulile iipilangi taya ningi oosikopa dhomaludhi gayooloka iipundi, iitaafula niihongomwa oyindji.

Ilandela oTV yoye pehala ewanawa opo ngele totala oTV owuli mehala lya andjuka nawa . Ehala lyayela lina oolamba oombwanawa

Oshimaliwa omadhiladhilo gaakomeho yatula kumwe opo yeetepo shoka tashi nyolwa kombanda yoshimaliwa nefano ndyoka tali tulwa kombanda yoshimaliwa yoshilongo shayo.

Momahala gomalandithilo aalandi yo momahala moka ohaya kala yena oshimpwiyu shoku opaleka ,okutula iilandomwa momukweyo nawa nokukala ya tulako oomdando opo aantu ngele ta yeya ya lande itaya kala ya limbililwa

Moositola moka mwa yela mwa opalekwa nawa ohadhi nana aalandi. Mositola namu kale mwa yela nawa, muna iilandithomwa ya opalekwa ya tulwa melandulathano noya tulwa oondando dhayo.

Aantu mboka ha ya ningi iitafula niipundi, ha ye yi ningi yi li molwaala oluwanawa, olwaala lumwe ta lu nana, omeho gomulandi, oha ya kala yi inekela kutya, kehe esiku oyena oku landitha, shimwe shomiiningomwa yawo, opo ya monesha shokulya no ku ka landa oompumbwe dhawo.

Ehala lyokuningila iigongi nenge ehala lyokukuutumba ngele omuntu wi ilandela iikulya yoye, olya pumbwa okukala lya yela, lyoopalekwa nawa puna iipundi niitaafula iiwanawa.

Kehe omuntu megumbo okwa pumbwa oku kala enamo ehala lyokukuutumbila moka aantu haya vulu oku kuutumba ngele taya kundathana sha nenge nditye taya li.

Nedbank okwali ena ethigathano moka gumwe gomakuthimbinga a sindana. Edhina lyomukuthimbinga nguka olyo Mateu Angula okwa sindana ko Nedbank.

Opena aantu mboka haya hambulile iipilangi miipundi niitaafula yopamuthika omwaanawa , ya ningwa molupe olwaanawa ya tulwa uuwanawa auhe mboka omuntu ta kala a pumbwa opo eyi e te megumbo lye.

Aantu ayehe yena iimaliwa, oha ya kala ya hala oku shiwa kutya oyena iimaliwa ingapi. Oha ye yi yalula, eta ya kala ye shi omwaalu gwiimaliwa yawo. Ngele agala oku zamo megumbo eki iyuvithe nawa, nenge aka lande sha shokulya, oha yi niimaliwa ya gwana, eyi yalula kutya okuna ingapi.

Aantu oko ye li ya yambekwa ngele ta shi ya pokuhonga iipundi, iitaafula nomiyelo dhoondunda ta ye dhi hongo oku ziilila miipilangi.

Ngele tashi ya pethimbo lyokunduluka iimaliwa, kehe oshilongo ohashi kala tashi dhiladhila nokukonga oondunge nomayele nkene oshimaliwa shawo shina okukala. Kombanda ohaya tula ko ethano lya kehe omuntu nenge lomupelesindente goshilongo shawo.

Opuna aantu mboka yali yaya kosikola yuungomba yazako nuunongo, ohaya vulu okukala ya hambula iitenda molupe kehe ya hala momalupe ngoka taga nana aalandi.

Ngele tashi ya pethimbo lo ku inyanyudha nomathigathano dhingi, oNedbank oyi hole okukala yi na omaudhano, omainyanyudho, omathigathano hoka aantu haya yi oku ka sindana.

Ope na aantu mboka yeshi okuhambula uutafula. Omuntu te ku hambulile okatafula ndele to kala wa kumwa, kutya omuntu nguka okwa yambekwa ngiini. Ope na uutafula mboka wa hambulwa miipilangi ihe okanima otaka monika nawa.

Ngele owu na ondjodhi yoku ka ilonga kondje yiilongo nenge oku ka konga iilonga, owa pumbwa oku ya niimaliwa yomoshilongo sheni opo wu keyi shendjele miimaliwa yokoshilongo hoka wa hala oku kiilongela nenge oku ka longa.

Opena oosikola hadhi longo aantu okuteleka, opo ya kale yeshi oku teleka kehe iikulya. Aantu mbaka ohaya vulu okumona iilonga mbala , oshoka unene moositola odhindji ohamu telekwa Iikulya.

Kaleka ehala lyoye lya yela. Ehala lyoku kuutumba megumbo. Ehala hoka hokakundila aayenda yoye ngele tayeya oku ku talelapo. Nali kale lya yela lyina iipundi niitaafula ya opalekwa nawa.

Ned Bank okuhole okupititha omathigathano moka ha kunkilile aantu mboka opo ya kuthe ombinga. Okwali e napo ethigathano lyokuhinga oombasikela ano uuthanguthangu.

Ngele tashiya kaantu mboka yeshi oku hambula nawa omiti, ohaya vulu oku tetapo ekota lyomuti etaya hongomo okayaha okawanawa koku iyogela koonyala hoka haka tulwa omagadhi opo kakale taka monika nawa.

Bank windhoek ohakala ena uudhano moka hahiya aantu mboka hayavulu oku yoga opo yakakuthe ombinga, uudhano mbuka ohawukala wo mathigathano pokati kaakiintu naalumentu opo ya ulike mboka hayavulu okuyoga oshinano oshile.

Momahala gomangeshefelo omuna iilandithomwa oyindji, mo ohamu kala muudha. Ohamu landithwa oondjatha dhomikoya, oondjato dhomikoya niilandithomwa oyindji.

Opu na aantu yamwe yayambekwa, yeshi oku hambula iipilangi, noku yi yula momalupe ngoka taga nana aalandi, taga opaleke megumbo, go ta ga nyanyudha uuna we ga tala.

Owuli po wahala iimaliwa yosheendelela , ndele kuna kutya otuuka peni? Inda ano koStandard Bank opo wu kapewe iimaliwa mbyoka ngoye tothigiko uuyelele woye , shinasha kutya oteke yi futa ngiini.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mwa andjuka nawa. Oongeshefa ohadhi landitha Iinima ya yooloka. Ngele toya mongeshefa moka hamu landithwa iikulya, oto adha iilandithomwa yili koolaka, yili ko ya yela nawa, ya pakelwa shi ikolelela komadhina gayo.

Ngele owa hala okuya koshilongo shontumba kala wa tala kutya ondjundo yokushendjela oshimaliwa miimaliwa yoshilongo shoka oyi thike peni ethimbo limwe oha gu kala gwa londa lyo ethimbo limwe oha gu kala guli pevi.

Omahala goku ningila iigongi moombelewa nenge momagumbo ohaga kala go opalekwaa nawa oshoka omo hamuya aayenda. Ohaga kala gatulwa iipundi iiwanawa nuutafula wa thegulwa nawa no wayela.

Omuntu kehe omwa pumbwa okukala ena iimaliwa, opo a pumbwe okukandula po oompumbwe dhaye, a ilandele shoka a pumbwa okulya naashoka a pumbwa okuzala.

Ohashi zi kaaleli yoshilongo ngele yahala okundulukapo iimaliwa yimwe nenge yahala okundulukapo iimaliwa yimwe ndele otaya omutholomo gwayo, taya gwedhako omafano gaakomeho koshimaliwa nenge taya shendje olwaala lyoshimaliwa.

Aantu oyena uunongo wa yooloka. Ope na aantu mboka aanongo ngele tashi ya pokuhonga iipilangi. Taye yi hambulile moombete, iitafula nenge iipundi.

Iimaliwa oya yooloka. Kehe oshilongo ohashi kala shina omuntumba gopashigwana, ya hogolole yo yagandje omadhiladhilo gawo kombinga yoshimaliwa shoka taya ka longitha, nankene ye na okutula ko ethano. Yamwe ohaya tulako omathano giikalunga yawo, niinamwenyo nenge aakomeho yoshilongo shawo.

Ngele tashiya pokukala wakonga iilonga nenge okukatalelapo piilongo yopuushiinda Nenge mbyoka yili kokule noshilogo sheni owapumbwa okukala wushi kutya ondjundo yoku shendjela iimaliwa toyi kutha moshilongo sheni toyi tula moshilongo shoka wahala okuya okuthike pwiingapi.

Momahala gomalandithilo ohamu kala muna aantu oyendji oshoka kehe gumwe okweya okukonga shoka ta vulu okulanda mo, ohamu kala hamu landithwa iinima ngaashi oondjato, oongaku nomapaya gomoshiya gaalumentu naankiintu.

Ngele owuna ondjodhi yokukiilongela kondje yiilongo, wuna iimaliwa yagwana kala watala kutya mesiku ndjoka wahala okuya ondjundo yoshimaliwa opo shi vule okushendjelwe miimaliwa yomoshilongo moka wahala oyili pwiingapi.

Bank Windhoek ota kunkilile aantu opo ya patulule epandja epe ya kale ya kutha ombinga mehogololo li li koBank Windhoek, opo ya ka isindanene iimaliwa.

Mositola omuna iilandithomwa oyindji okungoye owala toyimo ngoye topopi shoka wahala okulanda. Ohamu kala woo muna aalandithi mboka haye kukwathele naashoka wapumbwa.

Opuna iipundi mbyoka ya hongwa omuntu ta vulu oku kuutumba ko ngweye oto vulu wo oku lala ko. Iipundi mbika oya hongwa miipilangi mbyoka ya za momiti.

Ngele tashiya pomahala gomalandithilo ohaga kala ga opalekwa nawa opo ngele aalandi taye ya oyu uvite etumba nuunambano.

Ngele tashi ya mondunda yokulala ohashi kala oshinakugwanithwa shomuntu kehe a kaleke ondunda ye yokulala ya yela mo mukale tamu monika nawa.

Otuna maludhi gaali giimaliwa, opuna iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu, iimaliwa iikukutu oya longwa miingoli, niisiliveli.

Iimaliwa oyi li pomaludhi ga yooloka. Opu na iimaliwa iikukutu naambi yomafo ashike ongushu yawo oyi thike pamwe. Ayihe ohayi vulu okulongithwa okukandulapo oompumbwe.

Ngele tashiya piimuna omuntu ohakala anyanyukwa nongele ohakala adhike etumba oshoka kehe shoka ahala okulya ohavulu okushilanda niimaliwa mbyoka ena.

Momahala gokuningila iigongi moombelewa nenge momagumbo omu hole okukala mu na iitafula niipundi iiwanawa nongele omuntu a kuutumba ita loloka. Oshipundi nashi kale shi na omafulafula opo kashi lulumike omuntu komatako ngele a kuutumba.

Kala wa kotoka opo wu yande oku yugwa iimaliwa yoye kookalyamupombo. Oto kunkililwa ko koBank Windhoek otayi ti kapena ombanga tayiku pula iimaliwa yoye kupesha nenge wu gandje iimaliwa omolwa wavena sha.

Ngele ta shi ya mostola, mwene gwostola okuna oshinakugwanitha akale eshi kutya, ehala lye lyomalandithilo, olya yela nolya pakelwa nawa opo aalandithi shi tayeya ya kale yu uvite, etumba.

Aantu mboka yaya kooskola dhuunongononi ohaya kutha omiti etayedhi tete po etaya longitha ekota lyomuti opo yaninge iipundi. Iipundi mbyoka iiwanawa noyakola.

Ngele una oshimaliwa ohoka uuvite nawa , oshoka oho vulu okulanda iikulya yoye ngele wasondjala to vulu okulanda iikutu yoye, to vulu okulanda nenge ohauto yoye negumbo lyoye oshoka oshimaliwa osho omutse gomuntu nakehe oshinima monkalamwenyo ndjika yonena oshapumbwa okulanda.

Ka leka ehala lyoye lya yela, ehala lya andjuka, ehala lyi li pomuthika gopombanda moka nande omutaleli po teya oku ku talela po ota kala akumwa kehala lyoye, oshoka olyi li po nolya opala noondondo.

Oshimaliwa osho shimwe shoompumbwe dhomuntu kehe. Ngele tatu kongo iilonga otwa hala okukala tatu mono oshimaliwa. Noshimaliwa shoka ohashi vulu okukandula po oompumbwe dhetu. Tatu landa iinima mbyoka twa hala nokukaleka omalutu getu ga yela.

Kala wuna okombitha yoye ya yelekwa nawa yina iinima ya hongwa momiti. Omiti odhina iiongitho oyindji. Ohadhi vulu okuhambulwa nawa etadhi ningwa oshinima shokuyogela iiyaha shomokombitha.

Owa hala okulamda egumbo? Imonema ano iimaliwa nena toyi mono pamikalo dha yooloka. To vulu oku longela omuntu e te ku futu, ngweye oto vulu wo okudhana uugame mboka hawu futu omuntu oshimaliwa.

Kehe mondolopa oto adhamo muna uushina uushona wombanga ha Venduka hoka omuntu tovulu okuya wuka kuthe oshimaliwa shoye ngele wahala okushilongitha.

Oshetu ningila oshipu okuyakula iimaliwa nokashina. Monale aantu okwali haya yalula iimaliwa noonyala kapwali puna nando omukalo goku yalula iimaliwa ngoka gwa ningi omupu , ihe mongaashingeyi aantu oya eta po uushina moka hotula mo owala iimaliwa okashina etaka yalula kuko kene.

Omahala go kulanditha ogelipo taga udha noonkondo oshoka kehe omulandithi okwahala ongeshefa ye tayi landwa nokwahala amonemosha miilandithomwa ye opo avule okukalandela uunona we sha shokulya.

Aahambuli yomiti ohaya hambula shiikwatelela kuukwatya womiti. Ohaya kutha iipilangi e taya thaaneke shoka yahala okuthaneka oshoka oyeshi ilongela koosikola dhopaungomba.

Bank Windhoek oha kala e na oshiindingili hoka haku dhanwa uudhanitho, to dhana ngoye to sindana. Ku na omasindano, ku na omathigathano, ku na wo uuyelele nkene ombaanga yawo yi li hayi longo.

Oongeshefa odhindji moshilongo ohadhi landitha iinima ya kwalukehe. Ope na oongeshefa dhoka hadhi landitha iikutu noongaku. Ope na wo dhoka hadhi landitha iikulya. Oongeshefa ohadhi vulu okulanditha omapaya noongaku dhoka dha longwa miipa.

Momagumbo omuna momahala ngoka ga nigwa nawa gavtilwa iitaafula, iipundi nuupundi uushona wuunona, opo ngele aantu taya li itaya kuutumba pevi, ihe otaya kuutumba komatyofa ngoka.

Inda ano wukilandele iihulunde yoye mositola dha yoloka dhoka mboka hayi tulwa koshiviha opo yimonike kutya otayi vihi ingapi .Mositola odhindji ngele tolanda iihulunde ohayi tulwa koshiviha opo yikupe ondando.

Inda wu ki isindanene oshitukututuku shoye kombaanga yo Standard hoka ethigathano lyesiku lyohole tali ka kala tali sindanenwa ohauto. Ethigathano ndino oli li ko sigo omomasiku omilongombali nagahetatu gaFebuluali.

Oshimaliwa osho shimwe shomatompelo aantu yeli moosikola oshoka oya hala okupita yaka ka kale haya kwata iimaliwa oyindji. Ngele wu na oshimaliwa oto vulu okwiilandela shoka wa hala ngaashi iikulya, iikutu noshowo oohauto.

Omagumbo gomondolopa ohamu kala mwa ningwa nawa mwatulwa omatyofa, oTv, owili ya kankekwa kekuma, omathano geli koha dhekuma opo ga kale taga gandja ethano ewanawa ngele aantu taya taya talelwapo.

Moositola ohamu adhiwa iinima yayooloka omuna omikweyo kusha nguka omukweyo gwiikulya, omukweyo goothewa nomukweyo gwiilongithomwa yomegumbo. Mositola aantu ohaya yimo yakakonge ompumbiwa dhesiku keshe.

Iimaliwa oyili omaludhi ga yooloka .opena iimaliwa mbyoka yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu . Iimaliwa ayihe oyina owala ongushu yithike pamwe . Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhomuntu kehe eli kombanda yevi nangele owushina otokala wa manguluka oshoka kehe ompumbwe wuna otovulu okuyi kandulapo nuupu no ne endelelo

Oshimaliwa oshasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ngele owuna oshimaliwa oho kala wu uvite nawa, na ino pumbwa okukonga iilonga. Omuntu owapumbwa okukonga iilonga ngoye wufutwe.

Aantu yamwe oya falwa koosikola dhuungomba hoka haku zi aantu taya vulu okuninga omuti, ta tete omuti e ta ningi ekota lyomuti taye lyi ningi uutafula, iipundi nenge iinima ya hongwa yili molupe oluwanawa nayi.

Opu na oostola dhimwe hadhi landitha oonete. Oonete dhokeiikeelela opo waa like koomwe, oshoka oomwe ohadhi etele aantu omukithi hagu ithanwa Malaria ngoka hagu vulu oku ku dhipaga ngele ino pangwa.

Owa hala oku keendamo piilongo yopopepi nenge owahala kuya kiilono yoko kule shi tseya ano nena kutya kiilongo hoka wa hala okuya opo wushendjele iimaliwa miimaliwa hoka wahala okuya mona kutya oyina ondjundo yi thike peni.

Omiti ohadhi longithwa pamikalo dha yoloka, ohadhi hambulilwa dhinige iitafula niipundi mboka hayi tulwa nawa oshiyelekitho kombanda opo yi kale tayi adhima nawa. Ohayi tulwa ne pomahala ngashi ooskola, omomagumbo nomiipangelo.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika aantu taya landitha iinima yayooloka. Kehe gumwe okuna okatala ke moka talanditha iilandithomwa niinima ye. Aantu ohaya yi mo taya hogolola shoka ya hala okulanda.

Kaanongononi mboka ya longwa nkene omiti hadhi hambulilwa miitafula nomiilundi, oshili oshimima oshiwanawa noonkondo. Nongele ya hambula iinimayawo ohayi monika nawa unene.

Mositola oto vulu oku adhamo iikutu, iikutu yuutalala, iikutu yuupyu niikutu yokuyogiwa nayo. Iikutu ohayi nduulukwapo opo aantu yakale yazala yoopala, nangele owuna iisimpo oho vulu okuya positola yili popepi nangoye toki imonenamo shoka wahala.

Ngele tashi ya pokuteta po omiti tadhi hambulilwa miitaafula nomiipundi, owa pumbwa okukala wu na uunongo musho, oshoka owu na okukala wa ninga iitaafula niipundi mbyoka tayi nana omeho gomulandi.

Mositola kehe omwa pumbwa oku kala mwa yela. Opo ngele aalandi ta ye ya mo otaya kala yuuvite uugumbo opo ya lande ya manguluka. Kehe ositola nayikale yina omoopaleki ta opaleke ye ta tula iinima melandulathano.

Ngele oho longitha obank Windhoek, ino pumbwa oku kala wuna iimaliwa aluhe, ihe oho vulu oku kala wuna oka kalata koye hoka ngele wa hala oku landa sha , hk vulu owala oku ka gandja ko mukwathi goye, iimaliwa otayi vulu okuza ko account yoye tayi falwa moshiketha moka wa hala oku landa.

Ngele tashiya poshindingili shili pombaanga yotango yaNamibia, ombaanga ohayi kala yatula po aantu, yeli pomweelo gwuutala wawo, mpoka tovulu okuya ngele wapumbwa uuyelele kombinga yombaanga oyo tuu ndjoka.

Ngele toka talela po koshilongo shi ili, owapumbwa okuya wuka shendje iimaliwa yoshilongo shetu, wuyi shendjele miimaliwa yoshilongo shoka. Oshoka, iimaliwa yimwe yiilongo yimwe ihayi longo miilongo iikwawo.

Owahala ohauto yoToyota yoondunda mbali? Inda nena wu ka kuthe ombinga methigathano ndoka tali ka kutha ombinga koStandard bank .

Iimaliwa oyili pa maludhi ga yooloka. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iisimpo mbika opuna yimwe mbyoka iikukutu, po puna yimwe mbyoka yo mafo. Onkalamwenyo ohayi kala ombwaanawa ngiini? Ngele wuna iisimpo mbika?

Omiti ohadhi vulu oku tetwapo kaamboka yena uunongo mu dho, taye dhihambulile dhi ninge iipundi yo ku kaantumba, mbyoka hayi tulwa uufulafula uuwanawa, opo ngele owa kalako omutumba, ito loloka.

Ehala lya andjuka nawa lya yela lya kombwa pena uutafula uuwanawa. Omahala ngano ogo haga kala geli moombelewa nenge momagumbo moka haku ka kundilwa aayenda ngele yeya okuku talelapo.

Tyapula esiku lyoomeme opamwe na Bank Windhoek. Moka to vulu oku pewa okakalata koodola eyovi limwe ndele toka landa iilandomwa ayihe mbyoka wahala. Eto landele mo woo meme goye oshoka esiku lyoomeme.

Ehala lyotumba lyoku landithila ohalimonika nawa ongele toli talele pombanda, omahala ngamwe ngoka ngatungwa ngena omatungo ngalondathana ohoyi ne petungo lyahugunina etothaneke shoka shili pevi ohalimonika lyayela nawa nolyandjuka Nawa.

Owuna omatayela ga kulupa? Ngoka to dhiladhila kutya oga pumbwa oku ekelwahi? Aawe, Standard Bank ota landa omatayela ngoka ga kulupa, ngoka ihoo longitha, kuuna kutya oto ga longitha shike ihe owahala oshimaliwa.

Ngele owu na oshimaliwa, oho kala wu uvite nawa. Oho kala to vulu oku kandula po omikundu dhoye muule wethimbo ehupi, to vulu oku landa shoka wa hala.

Kaanongononi nokaantu mboka yi ilongela oku tetako omiti nokundulukamo iinima. Ohaya vulu okundulukamo oosikopa dhili pomuthika gwopombanda nayi.

NedBank oha vulu oku enda oshinano a tume omagano goye ngoka to tumine omuholike goye. Ngele owuna omagano goye gesiku lyohole, wa hala oku ga thikitha komubolike goye, inda koNedbank.

Kehe omuntu ota kongo omukala opo iimonene iimona okuziilila mongeshefa. Opena aantu yamwe haya ningi iitafula, oosikopa noombete dhalongwa miinima yayooloka.

Aanangeshefa yena oositola haya landitha iizalomwa ya yooloka. Owuna iisimpo yoye wa hala ku kiilandelesha ngaashi pethimbo ndika lyuutalala inda ano mositola yili popepi nangoye ndjoka hayi landitha iikutu.

Standard Bank okuna omayulikilo hoka omuntu tovulu okuya wuka yilwemo nawa, nkene ombaanga yawo hayi longo toyimo nee wukakale wuna uuyelele ngele owahala oku patulula oStandard Bank.

Omiti oadhi longithwa iilongithomwa oyindji ohadhi vulu oku hambulilwa dhi ninge iipundi, tadhiymbulwa dhi ninge iitafula, oombete niikwawo oyindji ya gwedhwapo.

Moshilongo omuna omahala ogendji gomangeshefelo. Opena omahala ngoka haga ngeshefa iitafula, iipundi, nomuntu owa pumbwa oku yako ngoye mwene opo wu ka ilandele oshipundi nenge oshitafula shoka wa hala.